Omukono gw'omuntu gukutte obukomo, obukomo obumu buli wabbali wa mukono, era nga butereezeddwa ku ngoye wansi. Emigaso gy'obukomo abantu babwambala ku mikono ne banyuma.

Olubalama lw'ennyanja. Ennyanja abantu mwe bavubira ne bafuna ebyennjanja amaato nga bageeyambisa mu kuvuba. Abantu bakola emirimu egy'enjawulo okugeza okuvuba n'ebirala era lwetoolodde ennyanja eno eeh kuliko n'ennyumba z'abantu.

Ebimuli ebiri mu kkala nga ntabule, mulimu eya kyenvu, mulimu eya kakobeekobe n'enjeru. Enjuki nno eno kuliko enjuki eri ku kimuli ekimu eyimiridde. Enjuki eno ya mugaso eri abantu okugeza evaamu omubisi abantu gwe bakozesa mu bulamu bwabwe obwa bulijjo.